Bihi nyɛla ban zoo kpe pam ka piri namda konkɔba bɛ chahibu pa zaɣ'yinsi bɛ liiganima nyɛla din nyɛ konkɔba bi so yela liiga piɛlli

Bidibi shɛba gbibila filaaki ka shɛba gbibi binshɛŋa ka piringa be bɛ tooni ka pili zipili ʒee ka kpa ninkpara

Paɣa n ʒɛ duɣuli duu duu maa ni o foon biɛni ŋun maŋmaŋa o gbubila bini n ti pahi dirigu ka chaaja biɛni ka o zaŋ bini tu chaaja maa ni fulaawaasi ʒɛ o sani

Do"so n zaya ka piri nusuri ʒee ka ye suweta ka pili zipiligu ka do"so zambaɣi o ka ye liiga ʒee ka pili zipilgu ka gbibi nusurigu bindira nyela din be bɛ tooni.

Bia n ʒɛya ka gbubi kunkoŋ n ŋmɛrili paɣa kurili naba ka nia gba ʒɛ shɛli ka gbubi bini ka bi shab ʒɛ nyaanga zaɣ yino yɛla liiga piɛlli

Paɣa nyɛla ŋun ʒiya ka gbubi foon ka la ka wuɣi o nuwa ka chinchina bɛ o nyaanga chinchini ʒiɛhi biɛni chinchini dozima gba biɛni shɛŋa biɛla roba nim ni

Daani ka niraba kohari binyɛra ka Loori piɛlli bɛ bi nyaanga ka chɛna ka do so nyɛ ŋun gba gariti loori piɛlli maa shee lora nyɛla ban ʒɛ nyaangi sa

Paɣaba ayi n ʒɛya bi pilila zipili yinsi ka yɛ daliya konkoba bindira gbuni ka bi ʒɛya appli bɛ dinni ka boraadɛ biɛni

Daani kabi kohari binyɛra kodu biɛla di puuni naanzuwa ka paɣa so nyɛ ŋun gbubi bia n chɛna so pa saraga ka bɛ bi nyaanga ka paɣa so nyɛ ŋun ʒi anbirɛla gbuni

N ma so n ʒi daangi ni n chimdi boofurooto ka buɣum dari bɛ danngi maa ni buɣum maa nyɛla din dira ka bihi ni paɣa so ka o gbubi bia n ʒɛ bi nyaanga maa

Gban piɛli nyɛla ŋun be bihi sani bihi maa lari o mi ka lihiri o gban piɛlli maa nyɛla ŋun gbubi bihi maani so ka lihiri o bihi maa so ye la liiga piɛlli

Paɣa mini bihi n gbaai taba paɣa maa yɛla liiga piɛlli bia so lihirila o tooni ka banbala maa bibgi paɣa maa dundo sabinli nyɛla din bɛ bi polo maa

Loori nyɛla din niŋ sarati do so ʒɛ nimaani ka pili zipiligu ka yɛ liiga ʒiɛ ka so gba ʒɛya ka dabiya ka so bari moto ka yɛ liiga yɛlo

Katapila chɛŋ tandi toobu tandi maa shee koma domi ka ninsal ʒiɛ tam tandi maa zuɣusaa ka sirigiri na shab nyɛla bin ʒi anbirɛla gbunni

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ dinni gala ata n bɛ dinni n ti pahi boodiyɛ ni manʒa zaham gba nyɛla din pahi dinni ka di tam teebuli zuɣu

Loori nyɛla din chena ka meeti za nyaanga n ti pahi bia so ka o gba za m pahi meeti maa zuɣu so gba tabiya meeti maa sola jinjiɛm sabinlika kpa ninkpari sabinli.

Ninkurugu bari moto ka pili helimenti o zaŋ binyɛra pa o nyaanga loori sabinli doli o nyaanga na loori piɛli gba be loori shɛŋa ŋun ʒɛ tooni.

Paɣa n gbubi bia ka kuhura ka so ʒɛya ŋmaaro foto bihi ayi nyɛla ban ʒɛ bi sani ka loori ʒɛ bi nyaanga ka chɛchɛ nyɛ din do bi sani moto gba nyɛla din doya

Paɣaba nyɛla ban yɛ neen yinsi direesin yinsi namda yinsi dabba nyɛla ban ʒɛ nyaanga do so yɛla liiga piɛlli ka lihiri shɛli polo ka shab gba ʒɛ nyaangi maa pahi

Paɣaba mini dobba n kana ti diɛmdi diɛma dobba maa yela niɛn yinsi ka paɣaba shɛba ye niɛn yinsi paɣaba maa niɛma maa be konkoba dobba maa niɛma maa nyɛla zaɣa yini.

Paɣaba mini dabba n bɛ kpɛ dabba maa gbubila gungona ka shab mii gbubi kataa bi niɛma nyɛla din bɛ konkoba paɣa maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka zaŋ bini lo o zuɣu

paɣaba ayi nyɛla ban wari waa bɛ yela niɛn yinsi kamaramaan za bɛ nyaanga n ŋmaariba ka niriba gba ʒi nimaani.